Zambbille garssan de'iya dumma dumma doozzati beettooson. Hageekka attanawu koyiyo kiittay dumma dumma maadduwa immiya dozzata woykko dozzata bessees.

Ha keettaappe guyye baggan de"iya uuttatuppe qassi etappe guyye baggaara de"iya mittati doosona. Mittatuppe qassi guyye baggan de"iya dereti daamootappe xoqqatettan dariyonaayye guuxxiyonaa?

Toophiyaan gidin wolayttan gidin qa tohossa toophiyaan baggara keehippe eretiyaa doozatuppe issuwaa gidida uuttay keetta yushshuwan woykko darinchchan keehippe puulatidi beettees.

ha boottanne zo'o meraa oyqqida zammaana yiida maatta miizzeessi qooriyaan geli uttida ha samaaye mera buqquray aybaa gettettii?

Ha oyiddu kuwaassiyaa ka'yaa yelaggatuppe issuwaa gididda ha adil'ee ciishsha meranne zo"uwaa maayida naa'attuppe qassi guutta ordiyaa kaasse wolaytta dichcha cittan kaa'iddi biidda ha kaasanchcha sunttay oone?

Ha sintta baggara asay tookiya shuchchay. qassi ya baggra shuchcha qoxxidi diyaa yelagati aybba oosso oottide de'iyoona?

ha samaayaw maayuwa maayyidi kaassanchchappe ha baggara maata ayinete shurabiyanne qonxxanne wottidi kuwaassiya sho'ananiyaa ha yelagay awa citaw kaa'i?

borssaa bayzziya bitanee dumma dumma borsata issippe shiishidi nuussi bayzanawu giyan eqiis. qassikka sa'an sharan hiixxi wottiis.

dumma dumma kaametinne kaamiya geliya asay beetees. hegee qassi aattanawu koyiddo kiittay aybee giikko tiransporttiyaanne kaamiya asay issi sohuwappe issi sohuwa baanawu maadiyaagaa.

issi dumma dumma ushshatuppe issuwa gididda mitaa ayfiyaape meretiya dumma dumma mita ayfetuppe meretida ushshata uyiyo ushata bessees.

dorssaa keettaa keettaa yuushuwan de"iyaa lo"iyaa lo"iyaabata besses. Hage qassi sonne so medoosatuppe issuwa gidida dorssaa, dorssa aayiyo, dorssa marata muleera dorssa malatees.

Ha dumma dumma ganddi gaarissiya ushshatanne ha ushsha bayziya yelagati ha keetay aybba keeta gidiyooga qonccissiyoona?

Wolytta sooddo yunbburshiyan peeshsha saynnisiyanne asumma kolloojjiya wolytta doonaanne doonaa bilaa luxettaa macarawu Wolytta yunbburshee giigissido maxaafay beettees.

Ha lo'iya dereti qassi ha maattaynne ha lo'iya mittati lo'iya maattay qassi hagaabagaara uuttay yuushuwan de'iyo ha keettay ayba gettetti?

Yaalefukubbet menggedi giya mantta Mana Biraanu xaafido maxaafaa asaassi asay nabbabana mala erissiyo erissuwa kiitaa aattiyo misiliya.

ha bootta muqaqqeti gidduwan gidduwan lo''iya ciishshaa mera oyqqida ha buqurati aybba haggazzaa immiyoona?

polisee woykko tiraafikke makiinaa garsan gelidi makiinan de'iya asaa be'iidi de'oosona. hageekka qassi dumma dumma ha makiinaa seeraa naagissiyaageetanne makiinaa godata besees.

Ha misiliya aattanawu koyyiya kiitay ha nu be'iyogaadan wolaytta wogetaa Effi emmiyaninne wolaytta faanaa birood kastting korporeeshiniyan oduwa aattiya Wolddestaadiqa Tamasggeena bessanaassa.

Worqqay, biray simi worqqay biray beettees. Ha worqqati ha birati qassi dumma dumma alleeqanawu maaddiya kushiyan gidin qooriyan gidin wottiyoo alleeqanawu maddiya alleeqo miishshata.

mashshaynne dumma dumma mashshati zaabbee kalttaa tuuteti, dumma dumma ba qanxxanawu dumma dumma mittata qeranawu maadiya dumma dumma biratati buqurati beettoososna.

Ha bootta meraa gidin zo'o meraa oyqqida so medoosatuppe issuwa gidida ha coratti shiiqi uttida so medoosatu sunttay aybaa geetettii?

dumma dumma attumay maccay shiiqidi manguwaa kuhaa garssani shiiqidi photuwaa dendiyoga bessesi.

ha lo'iya sintta bagaara maataa xeelidiy diya zal'anawu maadiya maanawu maadiya ha so medoosaa sunttay aaona geetettii?

ha zammaanidda wollaytta wogaa mayuwaa maayidi qassi sintta baggaara uyyiyoo haattaa haylandiyaan wottidi asawu kiittaa aattidi diyaa ha kalettiyaa izzawu sunttay oonee?

toophphiyaan gidin wollayttan baaso hagazzaa immiyaa eqqotatuppe issuwaa gidida xomppiyaa eqottay moorettida xomppiyaa giigissiidi beettees.

ha puulla zamaana keettan asay utanau ha oydeti hagee ha zamaana keettay ayba go'aa immiyoga qoncissii?

K pitaliyaa misiliyaan meretida qooriyaa geexiyaa. ha qooriyaa geexe qassi dumma dummabatuppe meretanna danddayees. ha de'ide diyo qooriyaa geexe bira giyo al''o miishshappe merettiis.

Wolaytta bullukkuwa maayid na'eppe sintta baggan de'iyaa dumma dumma kattatuppe ha addil''e mera lo''iya mera oyqqida ha ushsha sunttay aybba getetti?

Wolayttan xaleedan maaddiyaa doozatuppe issuwa gidida ha maata mera doozay aybba harggiyaw xalle gidid maadide de'i?

Kokakolla giyo ushshay beettees. i qassi haattappenne dumma dumma keemikaletuppe meretiyaaba. asay mal''idi shammidi uyyiyo ushsha.

Dumma dumma kattati diyogaa odiya dumma dumma kattaa misileti kattaa keettaa karen kaqqettidinne asaynne maanawu mottoriya essidi garssawu geliddooga bessees.

Ha boottaa maayidi uttida qassi sinttaan haattaa uyiyogaa wottidi haylanddiyaranne qassi dumma dumma oydeti so garssan beettiyageeti ha keettay ayba haggaazo meretta keetta gidiyogaa bessii?

Dumma dumma mittaappe oosettiya uttanawu gidin kattaa maanawu maaddiya dumma dumma oydeenne xaraphpheezay beettees.

simi loyttidi ayfida tukkiya bessees; hage qassi goshshaa oosuwaa miniddi oosetidda goshsha oosuwanne lo"o murutaa immida tukkiyaa bessees

Ha sanaayye buquraa bollan de"iya puulattanawu maaddiya ha alleequwa sunttayi aybee?

Ha cora yelagati issippe issi mala wolayitta dunguzzay de'iyoo maata ayinete shuraabee oona qonccissii?

Birataappe merettiya dumma dumma keettaa gidin dumma dummabata mittaara gattidi mittaa mittaara gaytanawu maaddiya ha buqurata sunttay aybaa geetettii?

Bitaane goshsha shooqa dumma dumma kattawu maadiyaa dozatussi giduwan eqqidi kiitaa aattidi de'iyaaba milatees. Kattawu maaddiyaa dumma dumma dozati lokkoma, donuwaa badallay diyooga qonccisses.

Ha dungguza maayyida attumatinne qassi lo"iya bullukuwa maayyida ha maccati ayba biittaa woga qonccissii?

Ha bootta muqaqiyaanne ha bootta suriya maayida ha yelagay oyqqido banddiray awa biittaa banddiray?

Zammaanissidi giigissido ha wolaytta maayuwa mulee maayi uttidosonashin etappe ya baggan eqqida qophiya wottida aaway ayssi dummatiya maayuwa maayidee.

Pesttale garssan de'iya kushiyan oyqqi uttido dumma dumma puulattanawu maaddiyaa alleequwappe issuwa gidida ha alleequwa sunttay ayba getettii?

Worqqa woykko worqqaa malattiya qooriyan aatidi alleeqqanawu, alleqqanawunne lo"anawunne maadiyaa qooriya alleeqqo miishshaa bessees.

Hagee dumma dumma yettaa ammano yettaa gidin dumma dumma yettata siyanawu maaddiya teeppiya. I qassi merettiyobayi dumma dumma cenggurssaa kessana danddayiyanne poo"idi eexxidi lo"iyabatuppe merettes.

ha misile aattanaw kohido kiittay aybbe giiko Wolayttan gidin Toophiya de'iya dumma dumma baaso haggaza eqotatuppe issuwa gidida goshshaa haggaaza immiyasaa yiidi asaara haggaziddi diya asata bessees.

pooto keettay de'ees simi dumma dumma zal"iyaa zal"iyo bootappe woykko sohuwappe issuwaa gidida pooto keetta beessanaw ha misilee yiis.

Ha ussuppuntta kifililya heeraa saynnissiya luxiyo maxaafa bolla ha zo'o mera oyqqida xaaxetta uttida misiliya aybba qonccissay?

dumma dumma mashshaynne mashshaa shamiya asay beetees. hegee qassi wolayttan de'iya buqurata mashaa gidin dumma dumma asay shamiyoogaa besees.

Ha zammanati yiida maccassay yaanne haanne tohuwan wottidi hemettanawu maaddiyaa ha buquraa sunttay aybbe?

Ha guyye baggan eqqida ha lo"iyaa yelaga macceppe ha baggara samaye maayuwanne bootta mera malatiya maayuwa maayidi ayfiyaan manaxxiriyaa wottidi ha kushshiyaa naa"a xaaxxidi eqqida ha yettanchchaa sunttay oonee?

Shunkuruutiyappe ha baggaara micettida poqqidi maanaw maaddiya ha mittaa ayfe kattaa sunttay oonee?

Boyyiyaanne barbbariya sayniyan adhdhaagaa be'oos. Wolayttan de'iya dumma dumma kattatuppe issuwa gidida boyyiyaa marbbariyaara attoogaa kattaa bessees.

ha puulattidi keexettida wolaytta keettaa sintta baggaara ha maatan zin'i uttida mizzaa sunttayi oonnee?

cora keettaa huuphessa ywoykko qorqqoroy beettees ha cora keettaa giddon qassi eqqida wogga biratay ayba haggaazuwaa immi

Urqqaappe merettiyaa so garssan qassi kattaa kattanawu maaddiyaabaatuppe issuwaa gidida oyttaa uukkanawunne uncca uukkanawu maaddiya ha buquraa sunttay aybaa geetettii?

assay uuttaa tookidi tokkanaw biidi de"iyogee beettessi hage qassi nu biitan gidin dumma dumma daro toophian de"ia goshsha oosuwappe issuwa gidiyoga bessesi.

Gaalaa bessesi gaalane boynaa wolayttan de"iya barakkata giyo boyna besees.

Ha makiinay biyo kaamiyan eqqidi karetta suriyaa wottidinne salo mera bolla baggaara kootiyaa maayidi maay uttida ha yelagay ayfiyan wottido buquray aybaa geteti?

maayoy qassi keettaa pittiyo puxay keettaa meecciyobatinne maayuwaa meeccanawu maaddiya bati de'iyonne zal''ettiyo suyqqiyaa bessees

Wolaytta keettay puulattidi keexettaaga bessees; toophiyan gidin wolayttan gidin dumma dumma heeratun dumma dumma keettaattinne eta keexetyay Des hage qassi wolayttassi dummatida keettaanne keexettaa bessees.

dumma dumma lo'iya wolaytta maayotuppe issuwa giddida danguzzay wolaytta wogaabaa keehippe bessess.

ha karetta pesttaaliyaappenne qassi ya baggaara muuziyaappenne qassi garssan de'iya zenjjeeluwaappe bolla baggaara de'iya phalqqidi maanau maaddiya mitta ayfe oonee?

ha misile aattiyo kiittay baaso hagazza imishin bessiya kiitta aattanaw koyissi.

ha otuwaappe garssa baggaara ha bonqqo garssan taman loolidi kattiiddi diyo ha kattaa qommoi aybe? woikko sunttay ayibe?

Ha misilee aatanaw koyyido kiitay aybbe giiko meretettanne heeraa; meretettay ay malatiyaakkonne lo"iyaa heeraa gidees.

Dumma dumma goshshaa qoommotuppe issuwaa gidida maattaa haaranawu maaddiya zammana maattaa koottaa woykko saaxiniyaa.

Bullukkuwaa maayida oyddu macca asati beettoosona. etappe guyye baggaara qassi puulatti keexettida keettay beettees.

Ha kaamiya ogiyaara bayda de'iya bolla baggaara zo'o garssa baggaara qassi bootta meraa oyqqida ha kaamee sunttay ayba geeteti?

wolaytta wogaa maayuwaa maayida naa"u naati issoy attumaagaa isinna qassi maccaaro attumaagee wolaytta wogaa dunggusa maayin maccaara qassi wolaytta bullukkuwaa maayada naa"ay duriiddi beettoosona.

Bitanee tokkide de'iyaaga asay qassi ubbaykka tokkide de'iyaaga hagee aattanaw koyyidoy uutta tokkide de'iyaa bitaniyaa goshsha aatanaw koyiis.

ha mizza ayssiyo zazaluwaappe huuphessan de'iyaagee oshaa keessanaunne dumma dumma son pittiro pituwaa keessanau maaddiyaa ha buquraa sunttai ayibee?

Ha zo'oy yuuyi wodhdha ha zo'oy qassi ha lo'iya dumma dummabati hagan de'iyaageeti aybaa qonccissiyoona?

ha yuyuttida cora asaassi kiitaa aattidi diya ha sinttan eqqida boottaa maayida yalagaa sunttai onee?

Dumma dumma zanaxxiyo woykko alaxxiyo yelagay alaxxiyo herappe gidin alaxxiyo puule puulenne kaa'ide diyaa puuliyaa kaa'ide diyaa asay beettees.

Toophiyan gidin Wolaytta dumma dumma aleeqo miishshati de'oosona; hegetuppe issuwa gidida kushiyaa biradhdhiyaan aleeqo miishshappe issuwaa gidida aleeqiyooga beessees.

Bitanee shonkkora qanxxiyaaga beessees; hagekka shonkkoray Wolaytta de'iyaa dumma dumma qumadan maadiyaa doozatuppe issuwaa gidiyooga beessees.

ha misile atiyo kiitay wolayttani gidi harassani de"iyaa paapayane dumma dumma hara dozzata bessanaw koyissi.

Wolayttan erettida kaalettiya aawatettan de'iya geetuppe issuwaa gidida mantta araasho abbabachcha wolaitta muttaa huuphe dere doona gidiyoogaa bessees.

woalytta talabijinee aatiyo oduwappe issuwa gidida giffatta baalay dere baala gidanaw ootido oosuwani daro laame yiisi yaagiyaga oddidi deessi.

karetta qophiyaa wottidi ha goshsha kaden eqqin appe guyye baggaara de'iya kattadan maaddiya ha goshsha kattay aybe

wolaytta asai baalay gakkiyoodee booraa shukkidi qirccan shaakkidi miyo wogaappe issuwaa gididaagaa asai shiiqidi shukkidi qircca shaakkiidi ashuwaa beettees.

ha cuaratti uttidi eqqida puphuliyaa olidi maaddiya kattaa immiya so meheeppe issuwaa gidida ha mehiyaa sunttai aibii?

ha zo'o qorqqoruwaappe garssa baggaara qassi bootta meraa oyqqida ha lo'iya keetty ayba haggaa zaynni?

ha pesttaaliyan qashettidi sa'an laaletti uttida ha karettanne boottaa oiqqida ha iqaa sunttay aybee

ha''i wolayttan akkidi goyettiddinne zal''ettiddi diyaa ha mittaa ayfe gidida leehiya malatiye ha kattaa sunttay oone

Polisiya woykko seeraa naagissiyaageeti dumma dumma wolqqay pacciddo asatuyo haggaazuwa woykko banttappe kessidi kattaa immiidi de'iyo hanotaa bessees.

ha lo''iya qorqqoro keettaappenne qassi qorqqoruwan keexettida dirssaappe gidduwan de'iya oyttaa uukkanawu gidin daabbuwaa uukkanawu maaddiya ha dozzaa sunttay aybaa geetettii

Kalaala giyo dozay beettes; ha dozay wolayttan de'iyaa dumma dumma baahilaawe xaleeta woykko xaletteetaaw madiiyaa dozatu qommotuppe issuwaa giidiyoogee eretiiyaaba.

Wolayttan de'iya zannaqiyo sohotuppe issuwaa gidida moochchanaa booraaqo gonggoloi daamootan deriyan de'iya moochchanaa booraaqo gonggoloy beettees.

Ee simi qooriyan wottiyo alleequwa besses. Wolayittan gidin dumma dumma heeratun dumma dumma alleeqo miishshati de'oosona. Hegeetuppe issuwa gidida qooriyan wottidi alleeqanawu maaddiya alleequwa.

wolaitta wogaa yettaaninne durssan bessiya wolaitta lo7iya woga maayuwaa dungguzaa maayida walaitta durssancchati beettoosona

Dumma dumma puulayiyo ogiyappe issuwa gidida pootuwa woykko denttanawu puulayido puulattida bootaa woykko puulattida sohuwa besses.

ha wolaitta pooxa qooriyan qachchidi eqqida ha bo7a bitanee pe guyye baggaara de'iya kattadan maaddiya mitta ayfee aybee?

Puulayddi keexxetida Wolaytta keetta bessees. Simi Toophiyaan gidin hara hara heeratun gidin dumma dumna keettanne de'iyo keettappe issuwaa gidida Wolaytta woga keetta bessees.

Aaway aayyeyaanne naa"u naati lo"iya wolaytta wogaa maayuwaa maayidi miicciidinne hombboociiddi beettoosana.

Ha misilee aattanawu koyido kiitayi ayibee giikko wolayittan de"iya dumma dumma mittaa ayipetanne ataakilteta qocan woyikko giyan bayizziiddi diishin besees.

ha guutta na'iya kushiyan oyqqada wolaytta wogaa maayuwaa puulatta maayada miiccayddanne ha na'iya baqqaydda kushiyan oyqqido ha muzuqaa buquray oonee

Ha misile aattanawu koyyido kiitay aybe giikko wolayttan de'iya dumma dumma zannaqiyo heerattuppe woykko sohotuppe issuwa gidida moochchonaa Booraago gongoluwan hanettidi de'iya xinaatiya aattanawu koyis.

bootta muqaqiya maayidi qassi lo"iya wolaitta pooxaa qooriyan wottaarippenne bo'a boottaa maayagaappe gidduwan de'iya bootta maayda na'a; oiqqido banddirai aibaa qonccisi?

dumma dumma buddeenaara miyo batun gidin dumma dumma abatuyyo usttadan go'iya ha zo'oy yondoddi uttaagee aybe

Dumma dumma xoossay medhdhido meretatuppe issuwa gidida lo'iyaa meretay puulayido meretettaa bessees.

ha lo''iya maataa giddon luxiyaageeti uttanaadan giigittida oydiyaappe guyye baggaara de'iya ha qorqqoro keettati ayba haggaaza immiyona

ha qorqqoro keettaa gidin giddo baggaara de7iya domma dummaa keettatu giddo gelanawu maattiya ha penggiyaa merai aibe?

ha zal'iyau giigidi dooretti uttida shukkaaredan unkkuwaamiyo kattadan maaddiyaa ha kattaa sunttai oona geetettii?

Issi bitanee guyye baggaara de'iya erssuwa sinttan eqqiis. Ha erssoy qassi dumma dumma uyanawu maaddiya ushshatuppe issuwa gidida haattaa ushshaa erissiiddi dees.

Karetta qophiyaa wottidi kushiyan xuufiyaa oyqqi uttida yalaga na'aappe guyye baggaara bootta shuraabiyaa maayada huuphiyan carqqiyaa woykko pooxaa qachchi uttido ha pooxay ayba mere?

ha bootta shuraabiyaa bollan kushiyaaninne qooriyaa heeran de'iya ha malaatai oona woykko aybaa qonccisi?

asai hemettanau shuchchaappe giigida hemettiyo sohuwaara asai yaanne haanne qassi eqqidi xeelliiddi beettees.

ha puulatti uttidaa mittaappe ya baggaara penggiyan kaqqetti uttida maata meranne adil''e meranne zo'o mera oyqqida ha banddiray awa biittaa banddira

Xajjiya woykko dumma dumma ushshay de'iya wolayttan diya dumma dumma ushshauppe issuwa gidida xajjiya besees, simi xajjiya uyidi sakarisees xajjee.

Soon dumma dummaba qumaa kattanawunne wottanaw maaddiya zammatidi yiida kattaa irxxisana maaddiya woyko firizhzhiya giyooge beettees.

Dumma dumma phuupgulliya kattata dumma dumma kattatanne haattata ushshada beessiis, hay qa issi diran ushshawunne kattaw haniyabay de'iyo suppermarkketiya bessanaw koyyiis.

ha dumma dumma lo''iyaabati shaatiya gidin keriyaa gidin ha dumma dumma woga kattaa kattanawunne ushsha maaddiyaabati aybaappe merettidona

issi bitanee wottido karetta qopheenne i qassi garsaara maayido karetta maayoy aybaa qonccisii?

ha bollan agunttaa oyqqida ha maata mera dumma dumma oshinchchawu gidin dumma dummabawu caddidi uyin maaddiyaa ha dozzee sunttay aybe

ha bootta muqaqiyaa maayidinne karexxiya garssaara suriyaa gixxidi qassi issinna silkkiyaa kushiyan oyqqin issinna qassi mittaa oyqqin puda baggan eqqida banddiray oona qoncciis

Macca asay woykko balttetay oyssa yeggiiddinne oyssa bantta matan wottidi oyssa zal"iidi beettoosona.

Dumma dumma zamaaniddi yiidda keeniya giyo miizzatti maatta immanaddan maataa mizziddi doyooga besses.

ha luxiyaageetu sinttan eqqidi luxxissiyaageetussi de'iya kiitaa aattiiddi de'iya ha bottaa maayida asi oona milatii

Tiranispporttiyawu maaddiya kaametuppe issuwaa gidida heezzu gediyan hemettiya woykko baajaajiyaa giyoogeenne guyye baggaara qassi motoree naa"u gede motoree asai qassi hemettanawu giigida ba asai hemettiyo giigida sohuwaara asai hemettiiddi beettees.

ha lo7iya wogga keettaa woikko shuchchaappe merettida xoqqa keettaappe ha baggaara de7iya maatainete adil77a ciishshanne zo7o mera oiqqida banddirai awa biittaa banddirai

goyidi zerin kattadan maaddiya ha goshsha gaden mukkiiddi diya ha baggaara woikko sintta baggaara diya kattaa sunttai oonee?

juussiya woykko mitaa ayfiyaappe gum'in meretiina, gum'in meretiina manguwaape gum; in merettiya ushaa woykko mangguwa juussiya giyogaa. ha wodiyan yiida ushatuppe issuwa gidiyoogaa besees.

Cora asayi ogiya pittiiddi woykko ogiya puulayiiddi diyogaa besses. Hagee qassi dumma dumma wolayttan de'iya bàaso haggaaza giddon de'iyageetuppe issuwa godiyogaa besses.

ha misilee aatanawu koyido kiitay aybee giikko toophiyan gidinkka wolaytan gidin dumma dumma kataa qommotuppe issuwa gidida lo'iya kataa maanawu mal'iyaa kataa aattanawu koyiis.

Ee naati simi ispporttiya kuwasiya kaa'anaw ispporttiya bollaa hoo"etiiddi diya naata bessees, hagee qassi wolaytta de'iya dumma dumma isportetuppe issuwa gidida kuwassiya kaa'anaw bollaa ho'etroto hanota bessees.

kaamee biyo naa'u ogiyaappe gidduwan de'iya kaamiya ogiyaassi dumma puulaa immiya ha gidduwan tokettida mittaa sunttay oonee?

Seeraa naagissiyageeta woykko dumma dumma heeran de"iya seeraa dumma dumma wolayttan gidin wolaytta heeran de"iya dumma dumma seeraa naagissiya asata besses.

Ashoyi simi beettes, wolayttan de'yaa dumma dumma woggaa qumattuppe issuwaa gididda wolaytta qayye woykko zo'o ashuwaa besses.

karetta qophiyaa wottidi bootta shuraabiyaa maayidi qassi ooriyan wolaitta bessiya sharbbiyaa qachchida na'aappe guyye baggan de'iya maatainetee adil''e meranne zo'o mera banddiray o banddiray

ha coratti uttira urqqaappe hiillati midhdhin merettiya bambbariya ashu aaranne gidin dumma dummabaara daatta barbbariyaa aattanau maaddiyaa ha buquraa sunttaya aybi

wolayttan de'iya tooranchchatuppe issuwaa gidida wurssetta wolaitta kawoi axe miliile kushiyan kunddin axe miliile a oyqqidi a pirddau aattiro wolaitta wurssetta kawuwaa sunttai oonee?

Ha wode ehido zammanatuppe issuwa gidida yetta giigissanaw maaddiya buquray beettees. Hege qa dumma dumma yetteta giigissanawunne dumma dumma yetta shiccissanaw maaddees.

mittay masetti giigidi lo"idinne puulattidi qassi dumma dumma ispponjjiyaa oyqqidi asay uttanau maaddiya so buqoraa sunttay oona geetiti?

aawaara aayeeranne guutta na'aara wolaytta wogaa maayuwaa maayidi miicciiddi beettoosona.

Seeraa naagissiyaageeti woykko tiraafikketi ogiyan boottaanne karexxissidi asay aadhdhanaadan tiyiddi beettoosona.

ha kushiyan ispponjjiyaa wottidi qonxxaa gixxidinne dumma dumma boottabata gediyan xaaxidi ha eqqida ispporttiyaa oottiya na'ay aiba ispporttiyaa oottiiddii?

yettanchcha luppirkka giyooge Wolaytat dungguzza maayidinne gonddaliyaa tooraranne maahiya calaa maayidi Wolaytta wogaa bessidi des.

aawara, aayyeranne guutta naa'eera issippe puulatida maayyuwa Wolaytta woga maayyuwa maayyidi puulatidi miiccidinne upayttidi beettoosona.

wolaitta wogaa maayuwaa bullukkuwaa maayidi qassi guyye baggaara lo"iya lo"iyaabatun puulayidi sintta baggaara qassi wottido ha bootta kattaa sunttay aybee?

adil'e meranne adil'e meray diya ha garssa bagaara diya ushaa sunttay aybee?

simmi dumma dumma asay goshaa gade biidi katay gakaakko xeeliyaaba malatoosona, lokomaa garsan gelidi goshaabaa xeeliidide'oosona

dumma dumma lo'iya xomppetun poolattidinne qassi lo'iya maatatun alliiqidi beettiya ha keettai ayba haggaazuwaa merettite?

Maakinay qassi maakinaappe guye baggaara eqqida bishikilitee. bishikilitiyaappe sintta baggaara qassi asay ogiyaara hemeettiidi de'iyoogee beettees.

keettaappe kuye baggaara oottaa tokkanau dumma dumma kattaa zeranau maaddiya ha bittaa woikko kattaa zariyoosai aibaa geessatii

ee simma ha kushiya meeccettiyaageetinne katta keettaa bessiya dumma dumma misiletti de'oosona. hagee qassi wolayttan de'iya dumma dumma katta keettatinne tuke kata tukke keettattuppe issuwa gidddida beeteseb giyo katta keettaa besees.

wolaitta wogaa yettaa yexxiya yettanchchati dumma dumma wolaitta wogaa lo77iya dungguzzaa maayidi wolaitta wogaa asawu bessiiddi beettoosona.

pulattedinne zammaanidi keexettida ha wolaittan de'iya wogaanne beeraa besseya ha keettay ayba keettaa geetettii?

Simmi issi bitanee hassayyid Itoohpiya televizhiniyassi haasayyidi diyooga bessees, haassayiya bitaneekka erettida kaalletiya aawatettan de'iya izzawa gidiyooga odees.

Ha misilee aattanawu koyyido kiitay ayibee giikko tophphiyan gidin wolayittan gidin salo gupantton gidin de'iya puulattanawu maaddiya puula miishshatuppe issuwa gidida puulayiya buqurata besses.

Puulattidi keexettida ha wodee ehiido zammaana keettay beettees. Qassi qorqqoruwan dirssaa loytti dirido qorqqoruwa dirssay beettees.

Qamman makinay baanau giigida dumma dumma xomppetinne kaamee metoy baynnan hemettana mala maaddiya zammaana ogee asainne yaanne haanne hemettiyaagee beettees.

Cora asay shiiqidi uttidi zannaqiiddi diyogaa odes. Hagee qassi dumma dumma zannaqiyo heeratuppe issuwa gidida zammaanatettay ehiido zammaana zannaqo bootaa geetettes.

Simi dumma dumma lo"iyabato doosona, lo"iyaa oydde des, lo"iyaa appupay des, hage qa dumma dumma puulayiyooga, dumma dummabayo giigissidi puulayiyoo ogetanne puulati lo"iyooga bessees.

Issi na'ay simi birata keettan birata woykko tookid beettees. Simi wolayttan de'iyaa dumma dummaa isporttiyaa eqqotatuppe issuwa gidia birataa tokkiyo eqqotan de'ees.

aleeqo mishshati beetoosona. dumma dumma qooriyan qooriyaninne kushiyan wotanawu maadiya hayttankka wotanawu maadiya alleeqqoti wolayttan doosona. hegeetuppe ooriyan wotanawu maadiya zamaana aleequwa besees.

Dumma dumma kuwaasiya kaa'iyaageeti bariyaappe doommidi adil"e amera maayuwaa maayidi beettoosona.

xoqqa dereenne qassi deriyaappe garssa baggaara shooqay dumma dumma kattaa zeranawu giigi uttida shooqay beettes.

ee simi dumma dumma maxaafa kifileti shaahuwan engilzattuwan xaafettidi dumma dumma shaahuwan ichchashawu shaakettidi dumma dummabata aattiya kiitata bessiya maxaafa malates.

Goshshaa qommo gidida heeranne ee heeraa puulayiyogawu maaddiya graabilliya dumma dumma shonkkorattanne dumma dumma goshshaabata bessees.

Wolayttatto doonaa oduwan aadhdhida ha misiiliyan beettiya bitanee woykko izaaway oona geetettii?

ha lo'iyaa maatainate mittatuuninne poulattida meretatun yuuyi wodhdhida ha soossowaa sunttay oona geetettii?

ashoynne dumma dumma qixxaara gidin unccaara aal'ida ha kattaa usttanaadan shiiqiya maattaa aattanawu maaddiya ha buquraa sunttay aybe

dumma dumma polotika kaalettiya asati issippe shiiqidi zorettiiddinne yaa'iiddi diyoogaa bessees

ha naa'u hemettiyaa geetuppe bootta maayidinne qassi karetta suriyaa gixxida bitanee augaa baggaara hemettii diiri?

ha uuttada tukkiya shaa'iyaa na'eeppe guyye baggaara de'iya ha bootta tukkiyaa tiganau maaddiya buquray ayba geetetti

dumma dummabata koyanaunne lumma dummabata xaafanau maaddiya ha naati utti uttido eta sinttan de'iya buqoraa sunttay aybaa geetettii?

Diid Gaaga woykko Siyumi Gaaga wolayttato doona yettanchcha yexxidi dishin I yetta yexxidi diyooga bessees.

Ha yelaga simi dumma dumma orokeetiya meedhdhidi haakkidi de'iyaa asaa sho'anawu xeellidi diyooga beessees. Hage qassi dumma dumma wolayttan de'iya luxeta keettati kiyyida tamaa gooba luxanchchata issuwa gididagaa beessees.

dumma dumma budeenaynne qassi dumma dumma kattaa ekkanwu maadiya ha zo'obay aybee?

karetta shuraabiyaa maayida heezzu yeela gadiinne qassi eti oyqqido ha zo'o adil''e meranne karetta mera gidida ha banddiray aybaa qonccis

issi keettaa asai keettaappe kiyidi keettaa karin issippe shiiqidi pootuwaa dendiiddi beettees

bootta magalashoy puulattidinna lo'idi zammaanattidi lo'iyoo lo'iya puula magalashuwa besses.

Woyttan de'yaa dumma dumma aleqqiyoo mishshatuppe issuwaa gididdanne hayttan aattanawu maadiyaa aleqqiyo aleqqoy miishsha.

Ha adhdhida kattatu giddon ha naa'u ashuwaappe sintta baggaara de'iya qeeri shaatiyan kattaa maanawu shiiqida ha kattaa qommoy aybe?

ha dumma dumma batun polayanau maaddiya afuppaappe guyye baggan de'iya lo'iya ha keettaa kammanau maaddiya buquray sunttay aybaa geeseti

Moochchena Booraqqo gonggoluwa beessees. Simi Dumma dumma meretettanne heeratuppe issuwa zannaqqanawu maaddiyabatuppe issuwa gidida Moochena Booraqqo gonggoluwa beessees.

Ee simi wolaytta aa wogga bessiya maayotta maayi moochchena booraggo gongolluwa xeelidi diyaa asa besses.

bashshee beettees. Bashshiyaa bayzziidi de'iyaa asay beettees. Wollaytta telebizhinee dumma dumma wollayttan de'iyaa buqurata buqquratuppe issuwaa giidida bashiyaa beessidi de'ees.

katta keettatunne tukke keettatun kaqettiya misiliyaappe issuwaa gidida dumma dumma kattatanne dumma dumma ushshata bessiya misiliyaa.

Luxanchchatinne eti luxiyo timirtte keettayi beettes. Luxetta keettayi beettes. Hagee qassi dumma dumma luxetta keettan anjjettanawu gakkida luxiyageeta besses.

So meedosatuppe issuwaa gidida miizzati woykko macca miizzati corattidi shiiqidi inne asay qassi eta ehida asay wodoruwaa oyqqi uttiis.

ha wolaytta wogaa maayuwaa maayiri qassi wolaitta karaabiyaa guyyyen baqqiiddi ya baggaara qassi pulaaliya punniiddi hadiya asati ay oottiidi diyoona?

Asatti gooshshaa gadiyaa giddoora kanttidi biyaageta bessees. Hagee qa bessiyoy goshshaa gadiyaa woykko hanotuwaa gooshshaa hanoottaa bessees.

Ha misilee aattanawu koyddo kiitay aybee giikko wolaytta de'iya dumma dumma kattawu maaddiya dozzatuppe issuwa gidida lokkomaa giyo dozzaa bessanawu koyyiis.

Seeraa naagissiyaageeti woykko polisseti issoy woykko naa"ati uttin issoy eqqi haasayiidi dees hagee qassi besanawu koyidobay seeraa naagissiyaageeti bantta kiitaa asawu aattiidi diyogaa beessees.

Baazilliiniya woykko qibaatiya som'uwa gidin bollaa puulayanawu maadiyanne bollaa puulaassi keehippe koshshiya miishshatappe issuwa gidida baazilliiniya bessees.

ha kaamiya ogiyan hemettiiddi de'iya sintta baggaaria hariya guyye baggaara qassi goomaa aattido ha hagaa gaariya sunttai oonee?

keehippe xoqqa gidira wolaittan de'iya derotuppe ubbaappe xoqqiya dumma dumma mittatanne dumma dumma haattati pulttiyo pulttuwaa oyqqida ha xoqqa deriyaa sunttay oonee?

Toophiyan giddin wolaytta giddin de'iya dumma dumma baaso hagaaza immiyagee maayuwa sikkiyonne qassi maayuwa siketta hagaaza besees.

qorqqoro keettaynne appe qassi sintta baggaara muuzeenne qassi qorqqoro dirssay direttaagaa geliyo bariyaara qassi issinna gelaydda beettees

Cora asay shiiqidi wolayttan gidin toophphiyan de'iya dumma dummaa ispporttiya qommotuppe issuwaa gidida kushiyaa kuwaasiyaa kaassa yuushshi aadhdhidi asai xeelliyoogaa bessees.

ha bootta maayuwaa dumma dumma wolayttummaa qonccissiyaageetuura zammaanissidi maayidaageetuppe ha aawaa woykko attuma gidida gizaawai gixxido suriyaa meray aybe?

seeraa naagissiyaageeti go'ettiyo boquraappe issuwaa gidida shugguxe woikko tamaa cuchchiyaagee beettees

Ha shiiqida cora asaa giddon ha baggaara gaxaara huuphiyaa muleera qachchada uttida ha izaayiyaa aybaa ammanuwaa keettaa qonccissay?

Ha karetta kaamiyaa ha baydda de'iyo makinay baanawu yaanawunne maaddiya ha adussa ogee ayba geetetti?

dumma dummaa ammano eqqatatunn muzunqqawu maaddiya kushiyan baqettiya ha muzunqaa miishshay ayba geetettii

ha boottaa mairi qassi appe ya baggaara mittaappe guyye baggaara lo7iya gonggoluwaa sunttai oona geetetti?

ha wolaytta maayuwaa pulaidinne zammaanissidi maayida naa''u yalagatuppe buyye baggan eqqida attumaagee bootta maayuwaa wolaytta dungguzaaranne garssa baggaara qassi karetta suriyaa gixxidi eqqidaagaappe sintta baggaara de'iyaara maayido maayuwaa meray aybe

zo'o qophphiyaa wottida aawaaranne qassi qeeri na7aara ha baggaara qassi guuttiyo na7aappe dariya na7eera uttidi qanccaa bollan de7iya aibaa makkii de'iyoona?

ha misilee aattanawu koyyido kiitay aybee giikko wolayttan de'iyaa dumma dumma zal'iyaappe issuwaa gidida kattaa zal"iyaa zal"ishin bessees.

wolayttan de'iya dumma dumma ushshau maaddiya mitta aifatuppe issuwaa gidida ha shaa'ettidinne gaa'ettidi beettiya ha mitta aifiyaa sunxxaiy aybee?

asay katta punniiddi diyageeta macca asay kattaa punniiddi diyageeta odes. hagee qassi dumma dumma goshshaa gadeppe yiida kattaa kattanawu maaddiya dumma dumma qoshshaa ayifeta besses.

ha dozzay beettes. dumma dumma xaletettawu woyikko baahilaawe xaletettawu maaddiya dozzatuppe issuwa gidida col'iya giyo xaletettawu maaddiya dozzaa besses.

wolaytta wogaa maayuwa maayidi asay beetees. guye bagaara dumma dumma toophiyanne tohossa toophiya kililiya banddiraa oyqqidi eqqis. ha banddiray toophya banddiraa besees.

Hagee magalashshuwa keetta puulayiyooga dumma dumma meran de'iya keetta puulayannawu maaddiya magalashshuwa.

wolayttan de'iya dozzatuppe issuwaa gidida ha baahilaawe xaledan maaddiya ha maataynete meraa oyqqida ha dozzaa suntta aybee

guyye baggaara bannira wottidi sintta baggaara qassi asau kiitta aatiddi de'iya ha wolaittan de'iya kaalettiya asatuppe issuwaa gidida ha kaalettiyaagaa sunttay oona geetettii?

wolaytta wogaa maayuwaa puulaydinne zammanissidi oora xissidi giigissidi puulaidi mayzzido na'iya wolaytta wogaa maayuwaa maayada beettoosona

Wolayttan de'iyaa dumma dumma doozatuppe xaliyawi woykko baahilawe xaletettawu maaddiyaa bonccotuppe issuwaa gidida baahilawe xaaliyaa bessees.

lo''idi woykko poulattidi keexe zammaana keettati shuchchaappe keettida zammaana keettatinne dumma dummaa tiraanispporttiyawu maaddiya kaameti etappe sintta baggaara qassi ottiyo oyde beettees

karetta suriyaa gixxidanne samaaye shuraabiyaa maayida bitanee oyqqi uttido urqqaappe merettiyaa oyttaa uukkanawu maaddiya ha so miishshaa sunttay aybee

wolayttan wodee ehido zannaqiyoo heerappe issuwaa gidida quma keettaa woykko kuwaasiyaa kaassaa be'idi zannaqiyoo sohuwaa woy katta keettaa bessanawu koyiis.

ha bolla baggaara de'iya abicidiya zo'o meraa oiqqidanne salo meraa oyqqida ha pesttaaliyaappe garssa baggaara de'iya kattaa kattanau maaddiya ha buquraa sunttay aybee?

Ha bootta muqaqe shuraabiyaanne karetta suriyaa maayidi uttida bitaniyaappe guyye baggan de'iya ha lo'iya keettati aybaa qonccissiyoona?

So meedosatuppe issuwaa gidida miizziyaa mitta garssan cora miizzaara mitta garssan eqqada beettawus.

wolaytta keettay puulatidi keexxida keexxettida wolaytta keettanne darinchchan de'iyaa tokkettida uuttati lo''idi beettoosona. hegee qassi wolaytassi de'iyaa wogaa keetta beessees.

luxxisiya astamaarene ha luxxissiya tamaareti oydiyan uttidi luxiidi de'oosona. ha luxxisiya gaappe guye bagaara diya dumma dummabay aybaa geetettii?

sintta baggaara oottaa maayidi dozaa tooki gidiyaagaappe guyye baggaara de'iya bo'ay bootta shuraabiyaa bollan maayido hara maayee sunttay aybi

kuwaasiya kaa'iiddi diya naata besses. harayikka wolayittan de'iya dumma dumma isporttetuppenne isporttiyappe issuwa gidida kuwasiya kaassa besses.

ha karexxi uttida jabanaappe ya baggan de7iya zo7uwaappe ya baggan qassi oittaa uukkanawu maaddiya ha urqqaappe merettiya asunttai aibaa geetetii?

dumma dumma maccaasainne attumaasai issippe shiiqidi katta miiddinne hombboociiddiinne kaa7iiddinne ufaittiiddi beettees.

Ha misilee aattanau koyido kiitay aybee giikko issi aaway eqqidaagaa bee'os. guyyeera qa dumma dumma dozazati doosona. hagaa gishshawu dumma dumma dozazati wolaytta garssan de'iyaageeta kuwawu maaddiya dumma dumma dozata aattanawu koyiis.

Wolaytta kattadan maanawu boynnay zal'iyawu haniyaday miccettiddi beetees.

Maayuwa yanxxilla bayzziya asattanne etti bayzziyo etti wolayttan de'iya zal'iyaa wogaappe issuwaa.

ha wolaytta wogaa maayuwaa maayidi qassi appe guyye baggaara kaamee eqqiis appe guyye baggaara qassi de'iya xuufee woyganawu koyiide

Zammanida wolaytta wogaa maayuwan maayidinne guyye baggaara qassi dumma dumma karaabeenne dumma dumma batii puulattidi giigaagaa sinttan duriiddinne hombbocciiddi beettoosona.